dagoomu mereersha dagoomu mereershaati yinannihu mittu mittunku dagoomisi garinni mereershaho uurre hee'rannoha ikkino daafira konne kainni dagoomu mereershaati yine su'minoonni

eijetekinoloojje assitannorinna tekinoloojjote afi'nanni horo tenneeti yine kiirre dandiinannikkite yanna yannatenni agarte abbitannori teginoloojje lowo keeshsha danchaho

tekioloojje tekinoloojjete yinanniti yanna yannatenni egenno amadde egenno irkidhe qaaffannota ikkitino daafira diru dirunkunni tekinolowojjete yinanna babbaxxino dani uduunnichi daanno yaate

poletikaho yinannihu mitte mootumma giddoonninna dagate mereero kayinsanni poletika konne poletikaho yine su'mine su'masi kulloonniha ikkanno

iipostumini maaho kaa'laahu hanni wodanchinenna hegersino loworeeti yannaasincho gede ikkeenna ikkinnina albimanni postunni lowaajo tidhino

waa shiqinshanni darga waa shiqinshanni dargi mittu baxxinohu hee'ranno hakkiicho dayinoha kayinni quchumaho duuchawa baala mare iillanno gede assine mittowa noohunni keense beenkanni

farchonna mannimmate qooso yinanniti meesaaniiti heeshsho biiffannonna woy agadha hasiissanno garinni woluno kullota farci'rinota macciissine meesaaniiti qoosu agadhanna manninate biddassi'ra danchate

mootummate elekitiroonikisete owaante mootummate elekitiroonikisete owaante a attanka hasiisseenna oonoonni ise hooggoommero lowore loossannoragi dinonsa

ilamate barra borreessinanni mereersha ileyo anninna iltino ama agurranna ilammoonniha barra borreessinanni humarre mereershu noo garinni leellinshanni hee'noonni

Tekinolooje, Tekinoloojete yinanniti yanna yannatenni agarte hayyose agadhite daaggannote. lawishsha adhinummoro mittu uduunni tayixe dayinoro qaxalewo diro didaanno.

dagoomu mereersha dagoomu mereershaati yinannihu daga mittete aana noohu afamannohu mereeri shunu kuni mereeri shunu yine woshshinoonnisihu dagoomu mereershaati yaate

paasipoorte shiqinshanni mireersha paasipoorte shiqinshanni mireershi hoogiha ikkiro gobbate gobba sa a didandiinanni paasipoorte shiqinshanninnwe adhinanniri hoogino daafira

kaameela hirranni basira kaameela hirrannihu duuchu garinniiti mitu shiimuno mitu jawuno mitu mereerimuno konne kayinni manchu hasattosi garinni woxesi adhe mare hidharanna horoonsi'rara injiino garinni nooha layire hidha annu doorshaati yine hendanni

quchumu doogonna buusa quchumaho doogonna buusu hee'rannoti xawoho doogo hoogguro buusu dihee'ranno buusu hee'riro doogo diheedhanno lamunku kayinni taale hee'rannoreeti

quchumu doogonna buussa quchumu mittoho buusu noosi doogo noosi kunni kaye lamunku horontanni hasiisannosireeti yaate yine kullanni

dagoomu mereersha dagoomo mereershaati ya babbaxitinno dagagambayixe heedhannohu mereero assinanni hasaawunna wyofollinanni garanna amanyoote dagoomu mereershaatiine woshshinanni

quchumu minnate pirojekite quchumu minnate pirojekiteeti yinannihu mittu quchumi giddo minnate pirojekite keense la'ne baalankare biddi assine worroonnite leeltannoti

inpostu mineeti yineemmohu luworicho marre horoonsi'nannihanna afi'nanniha ikkinu daafira postu mine kunni garinni borro yitehu gedeenni afi'neemmo yaate

dbudeho yinannihu mitte dagara balchooma seexinawe bude seeti lawishshadhiniro sidaamu daga yamaaru daga mabbaxxitino gosara budu noosi baalanti gosa budisenni qaaffanno

bude mitte dagara budu hoogisero mayisenni woshshantanno mitte daga horontanni gatanno kirichi mitte daga giddoonni budu hee'ra hasiissannosi ayimmase afate kuni konneetini badate budunniiti

waa shiqinshanni darga waa shiqinshanni dargi noosi mitte buicho seekkine konfe baamba qanse hakko baambinni quchumu giddoonni tareessine dagate horo uyinanni